Xalèh yi janga ci nehgi jangèè kai bi di binda sèèn terreh bindè kay bi.

Gigeen bangi sol ruba bu xonta tóóg ci kaw tóógu bi.

Berebu nopaleku kaye bee amnaye neek dekuye am sagukaye ame eyee lal purr tedah amna eyee tate garab se pegabe.

Khaleh bu gigeen bi munge takhaw de ree benen khaleh bu gigeeb bi bange segah si ganawam

Jigéen jaa ngi taxaw, sol Mari ñeer ak malaan bu xoñxa, si ganaawam liinge la, ñu weer ay yiree. Peegë bi, am taati garab. Benen peegam bi, mu ngi am taati maango

ci géej bi la ci cowtefes bi am na néegi xanxa ci booram am na i xeeri géej ci gana amna doj ba am i garab jantba ngi fenx ci ganawam

Li marto sengekaye bou werrta

Gigeen bangi ci nehgi ganarr yi jox ganarr yi ñu lekka.

Li neeti boti dew la si jayeh kai sag di jarr neenti temeri derem.

Xalen bu goor bagi joh naak bi nahh mu leka sen ganaw amna ey nahh amna tati garab sen kana eit amna ey banta yu woow.

Li defareh kai yaram la.

Draboh bu honha , emm lu weeh si digaah bi , emm weer bi , amm bedeww bi .

Darapo bi amna reeda bu nuul am lu xonxa am lu weex si daga bi am wertah amat reeda bu nuul si runn am lu warele lu xonxa.

Li tapla la ci barab bi yorèh walim jawaji jeriji.

Haleh bu goor ak haleh bu gigeen bi nyunge japanteh haleh bu goor bi munge sul waramba bu werta ak tubey yamm bi haleh bu gigeen bi munge sul sipah ak dagit bu werta si kaw mboba bi am lu nyull nyunge teyeh saac

Wa taka dèrr ya ngi dox ci birr dekka bi, wa dekka ba ngeh sèètan am na ñi nital.

Goor bange letuh ku ndoror

Naag bi amna xonxa am week am reda bu nuul am weer ak juroomi bidew yu weex.

Bisap bu xonxa ñiñ ko natah ci pôtti tamate ak pôtti meew.

Lupa lupa ba'ngi ci kaw xóbi garap.